Zvitenda zvinotapurirwana kana zvinonesa kuona zviri mukati memuiri, zvinorapiwa nana dhokodheya vanenge vakazvidzivirira vakapfeka mphahla dzekudzivirira utenda.

Tinokurudzirwawo kuva vantu vanoziva nezvehutano ivo vezvehutano vanokurudzirwa kugara vakapfeka mbatya dzawo dzinovakombidza kuti ava ndivo vantu vekubazi rezvehutano.

Kune zvitenda zvinowanikwa zveikonzerwa neutachiwana, zvitenda zvizhinji zvinokonzerwa neutachiwana zvinopuwana, zvingava mumbepo kana pabonde.

Kune zvitenda zvinobata vana vadodori, zvimweni zvitenda hurumende yakatozviti zvinofanira kudzivirirwa kuvana ava pachena pasina muduso. Muntu ngaaendese mwana wake kuzvibhedhlera kunodonhedzerwa mitombo

Zvitenda zvatino kwanisa kuwana paku mhoro sana ne nyara wobva wanorya usina kugeza maoko vantu ngavati vabva ku zvimbudzi vageze nyara dzavo kuitira ku dzivirira zvitenda zvimweni.

Dziriyo zvitenda ,zvinoda kudzivirirwa ngekusukwa kana tapedza kushanda. Tinokurudzirwa kuti teishanda kune zvitenda zvakadaro, tipfeke mbahla dzokuzvidzi...

Tinokurudzirwa wo kuramba eyihloya zvitenda zvemukati me.uviri tabatwa zvitenda izvi kana toenda kunochekwa kana kunasurudzwa zvitenda zvedu ngatilfekewo mbatya dzekudzivirira neva noti hloya ngavapfekewo mbatya dzekudzivirira.

Tinodawo kuti vantu veshe vave neruzivo rwunoenderana nezvegomarara. Hurumende yakati gomarara rinokwanisa kuhloyiwa pachena muntu afungidzira kuti anaro.

Kune zvitenda zvakasiyana siyana zvinobata mazera akasiyana siyana. Muntu pano neapo ngaaende kuzvibhedhlera anohloyiwa nadhokodheya namukoti.

Tinokurudzirwawo kuti kana tava nechitenda chekuti madhokodheya a akuda kuti vhiya tinge tine ruzivo uye madhokodheya eyiita basa iri anifanirwa kunga eipfeka mbatya dzekuzvidzivirira.

Pashi reshe rinoramba reikurudzira nyika dzeshe kuti dzive nezveutano zvakakwana, panenge peida kudzivirirwa zvitenda rinoti munhu weshe ngaadziirirwe pachena.

Tinoramba teitenda pasi rese rinochayira bembera rekuti mwana ngaadzivirirwe kuzvirwere zvakasiyanasiyana uye izvi ngazviitwe pachena pasina muduso.

Nyika dzeshe dzinombogara pashi dzeihleya ngezvehutano dzeiudzana nana magogodera nanamuzvina fundo nzira dzekuti vakwanise kuderedza zvitenda mukati mwenyika.

Zvinodakadza yaamho kuti nyika yedu iri kuramba yeishandidzana nebandiko repashi peshe. Pakuti mwana ave nedzidzo yakanaka, uye ave nemukana vekuva nehutano hwakanaka.

Zvinodakadza yaamho kuti hurumende yakazotorawo danho repashi reshe rekuti muntu awane mvura yakachena uye inge iri pasinde, isinganotorwi kuretu.

Si rese rinokurudzira kuti muntu weshe une mukana wekuwana utano wakanaka vantu vasina mare yekuende kuzvibhedhlera ngavanonyoresa kusangano rinoita nezvevanoshaya.

Ngatidakarirei kubatana nemasangano akadziemera ega, paanenge eitinasirira pekuti tiwane pekuchera mvura yakanaka. Vantu ngavasada kuuraya zvirozvo.

Hazvo zvinodetseredza pakuzivisa vantu nezvezvitenda vamweni vanoita mitambo vamweni vanenge veyiita zvekushambadzira kwese kurikuda kuti muntu ave neruzivo.

Pashi reshe rinokurudzira pasi rese nyika dzese dzirimwo kuti muntu wakakosha uye mvura ndicho chinoita kuti munhu ave noupenyu. Vanhu ngavave vanopuwa mvura yakachena nguva dzose.

Tinotenda vebazi rezveutano, vanoramba veikhuza vanthu, kuti muntu anorwara ngenjere, ngauye kuzvibhedhlera. Vanokwanisa kuvadetsera pasina muduso.

Vana vadodori ne vantu vakuru vano kwanisawo kubatwa ne chi tenda cheku shate soro pfungwa dzinenge dzisina ku gadzikana chino hloyiwa choto puwawo ma pilisi.

Tinokurudzirwa kuti veshe vanenge vane zvitenda zvekurwara masoro vaende kuzvibhedhlera nehama dzavo kuti vawane kudetserwa ngekuti vanodetserwa pachena.

Vantu vanorwara nechitenda chekushate masoro vanodavo vantu vanovada vanovataridza kuti kuva nehanya navo. Ngativatorei tinovahloesa vakawanise kubetserwa ngemadhogodheya kuti vadzikame vakwanise kuite sevamwe.

Kune vantu vanorwara masoro. Pfungwa dzavo dzinenge dzisingachatori zvakanaka vanosisa kupuwawo zvekupfeka zvakanaka, chikafu uye vane kodzero yekuendeswawo kuzvibhedhlera kunohloyiwa pachena. Hurumende yakazviona zvakanaka kudaro.

Vantu vane zvitenda zvekurwara masoro vanodawo rudo, uye kupfekedzwa nekupuwa zvikafu zvakanaka. Chikurutu ndechekuvaendesa kuzvibhedhlera kundohloyiwa vodetserwa.

Vanorwara ngemasoro vane zuwa ravo rinocherechedzwa ngekuudzawo vanogara nemhuri dzakadaro vakwanise kuva netarisiro yekuti muntu uchapona.

Zvinodakadza yaambo kuti vantu veshe vanokwanisa kurapwa kuzvibhedhlera zvehurumende pachena kana vanechitenda chenjere dzisingachatori zvakanaka.

Tinoramba teikurudzirwa kuva vanhu vanochengetedza ntaraunda dzavanogara. kunyazi vantu havana chekubikisa tinokurudzirwa kusatema mbiti nekuti mbiti inodetsera muntaraunda dzedu.

Zvibhehlera zvedu zvidoodori zvinovanikwa zveivakwavo zviine ndau doodori yekuti vantu vahloive. Tinokurudzira vana mutape mundau mwavo vavakevo zvibhehlera zvakati kuti.

Tinobonga hurumende inomboisa mazuva evanenge vasina mitezo dzakanaka kuti vahlangane. Veionana veiiudzana uye nekuva netariro neupenyu hwavo.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvowanikwa zvirimo mundaraunda yatinogara, dambudziko ratinosangana naro taenda kuzvibhedhlera izvi hakuna unotoya mundu ngemuchina wanamukoti wanoite kuningira ngemadziso.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvinokurudzirwawo kuva muntaraunda inohanirika naani naani. Tine dambudziko kumabuya kuti akuna zvinoitwa nezvautano, vantu vanofa varimwo.

Zvibhedhlera zvedu zvidoodori ndizvo zvinowanikwa mundaraunda yatinogara zvine dambudziko rekutama zvatinoshandisa uye mitombo tinokumbira kubetserwa.

Vanhu vanokwanisa kuti kana vane chitenda chakakura maningi vanopuwa pokurara muchibhedhlera mwoo veihloyiwa ngemadhokodheya edu vaita zviri nani vopetuka kanyi kwavo.

Zvibhedhlera zvedu zvidodori zvinodavo rubetsero rekuti zvive nevanoshanda mishando pona apapo vakakwana. Kuitira kuti vanouyapo vasaema nguva refu.

Tinobonga yamho vantu vanoona nezve ntaraunda vedu vana ma mutape vedu vanokwanisa kukokorodza muntu weshe kuti adetseredze kuvakwa kuri kuitwa zvibhehlera zvidoko muntaraunda .

Tinoramba teikurudzira kuti vanoita nezvehutano ngavarambe veinasiridza zvibhedhlera zvedu kuti zvinge zvakanaka, uye nekunasurudzavo zvihlayo kuti zvinge zvichigarika zvisingawedzeri marwadzo pamutenda.

Tinokurudzirwa kuvawo vanhu vane ruzivo maererano nezvehutano. Hutano hwako hwakakosha muntu unofanirwa kuziya kuti ngazi iri muropa make ngechibandiko chiri.

Vezvehutano vanokurudzirwawo kuti vana vaidakarire kuita zvifundo zvine chekuita nekugadzira mitombo kuti munyika medu tizovawo nemitombo yatinogadzira.

Tinokurudzirwa ngezvehutano kuti tive vanhu vanenge vakangwaririka vanenge veiverengawo ne kuva neruzivo pamusana pezvezvitenda zvinenge zveizowanikwa mundaraunda mwedu.

Zvikora zvobeurwa zvinofundisa vana nezveutano kuti vakwanise kuita madhokodheya nezvitenda zvakasiyana siyana nanamukoti vanodetsera dhokodha pakuhloya muntu anenge auya nechitenda chake.

Tinobonga hurumende yedu inoramba yeivaka zvikora zvekuti vantu vanofundira ngezveutano kuti vakwanise kuuya veizoshanda muzvibhedhlera veidetsera vanenge vane zvitenda.

Tine vaneruzivo nezveutano vanoramba vakakurudzira kuti kuri kuuya vana vashomani kuzofundira kuzvikoro izvozvo, ngatikurudzirane muntaraunda vedu vana vane njere vaende kunodzidzira kuita madhokodheya.

Ngatidakarirei kuziya nezveutano vantu vokwanisawo kutenga chimuchina chinovahloya kuti ngazi yawo iri kurumba zvakadini mumuviri kuti vagare nacho mumamhatso mawo.

Vanoita nezvehutano vanokurudzirwa vanhu vanoita nezvehutano kzuzvikoro zvinodzidzisa zvehutano vanowanaba kuti vazoitawo kuti vazodsnana nana mukoti kuti vazowwna vashandi.

Kune mazuva anopembererwa, ngekurangarirwa hutachiona hweshuramatongo. Vantu ngatibatane nokuziva kuti chirwere ichi chinokwanisa kugara mumuwiri wemuntu.

Pane mazuwa akatarwa ekupembererawo nezveutano nekuchengetedza vana vedu kuti vagare vane utano. Vantu ngatimaziyei mazuwa iwayo tibatane neruzhinji kumacherechedza.

Vezvebazi rehutano, vanomboita hurukuro veinyora maphepha kana kuti ndaa mbadya dzinenge dzichitaura nezvechitenda chavanenge veida kuti vanhu vaziye ngezvacho.

Tinokurudzirwa kuti vezveutano kana vachinge vadaidzira kuti kune muhlangano, vantu ngatibudei nehuwandu hwedu kunovatsigira ngekuzwa zvavanenge vauya nazvo.

Kuhloiwa kunoita vantu muzvibhendlera kunokurudzirwawo neuko kunouya kunenge kwaita vantu vezveutano munharaunda mwedu. Vantu ngavaende vanohloiwa pachena pavanenge vachiita zviro zvavo.

Tinokurudzirwa nevezvehutano kuti tiverengewo zvinyorwa zvinenge zveinyorwa tisada kungozwa patinenge taunganidzwa asi zvimweni zvitenda zvinonyorwavo kuti vantu vaverenge.

Tinokurudzirwawo kuti kana tichinge tine zviyayiyo zvedu tisagara mumabuya medu tikwanise kuendawo kuzvibhedhlera zviri pasinde nesu kuti tione kuhloyeka.

Zvibhedhlera zvedu zvovanikwa zvichiendwa naani naani anenge ane mari neasina. Kuti zvibetsere vantu vanenge vane zvitenda nezviyaiyo ngavasadhana kuenda veiti hatina mari.

Zvibhehlera zvedu zvinowanikwawo zveidetseredza mai vanenge vachangobva mukubara vana vavo, vanofanirwa kunga veshe vakapfeka zvikudhloko zvekupfeka nekuti zvitenda zvemuzvibhedhlera zvinokona kuvabatira.

Tinokurudzirwawo kuenda kuzvibhedhlera nekunoitwa zveutano kuti tikwanise kudetsereka muzvitenda zvatinenge taanazvo, madhokodheya nevana mukhoti vanoti detsera.

Ve zveutano vano ramba vaka kurudzira vantu veshe kuti kana une chitenda chinoku nesa kunyazi auna mari uya vanoku detsera nekuti kune bato riya rino detsera vano shaya.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera, kana tine zviyaiyo zvinenge zveitinesa. Ngatisagara mudzimba teiti atina mare. Zvimweni zvibhedhlera zvehurumende zvinodetsera pachena.

Zvibhedhlera zvedu zvinoda wo vantu vanozvibatikira. Vanhu ngakwanise kuita senharaunda varambe veivandudza zvibhedhlera zviri munharaunda mwavo kuti zvisafa.

Zvibhedhlera zvedu nekunoitwa zvokurapa, ngakuve kunoramba kweivandudzwa zvivakwa zvakhona, kuti zvirambe zvakaningirika, zvakati moryo.

Tinazvo zvibhedhlera zvedu zvirimumakanyi medu zvinotidetsera maningi apo tinenge tawana zviyaiyo ndipo patinotangira kuguma, tozoudzwa zvekuita kana chiyaiyo cheida kuenda kumberi.

Tine zvibhedhlera zvedu zvidodori vana mutape vedu varikwanisa kuvaka zvidziro. Asi kuzovana vashandi vanomirira hurumende kuti ivabetsere.

Vantu vanokurudzirwa kuramba veihloiwa ngazi dzavo kuti dzirinorumba sei chirwere chekurumba kwengazi zvisina kumira zvakanaka chiri kutora vantu vakarivara.

Vantu vanoita nezveutano vanombopotawo veiyeuka zvimweni zvitenda zveito pembererwa. Vanhu veipiwa zvipfeko kana kupiwa zviratidzo zvekuti variku pemberera zuva iri.

Zvinokurudzirwa kuvavantu vanoramba veihloyana varikumbatso kwavo kana vanacho chimuchina chekuhloya kuti ngazi irikurumba zvakadinin mukati memuviri.

Tinotenda hurumende yedu inoramba yeidetseredzako, kuti pane zvitenda zvokuvadza vantu. Saka vamwe vantu vanenge vasina mare, vanonzi ngavadetsereke pasina muduso.

Vezve utano vane bazi rinoita nezvezvitenda zvemukati mwemwiri zvakafanana nedenda re gomarara ,denda remwoyo ,vanhu vanokurudzirwa kuramba veihloyiwa zvitenda izvovzo.

Tinokuridzirwa kuva vanhu vanobatikira mwiri dzavo. Tikazwa tisingazwi zvakanaka ngatisagara nguwa refu tisina kuenda kuzvibhedhlera kohloiwa.

Tinobonga madhokodheya anoenda kofunda fundo yepadera dera veishandisawo michina kuti vakwanise kohloya zvitenda zvemhando yepamusoro zviriyo zvekushandisa zvinotoona dziso remuntu.

Variko vakaemera kufundisa vantu ngezvezvitenda zvinowanikwa mukati memuviri memuntu uye kuvaudza kuti ungaziya sei kuti wava nechirwere cheshuga kana chemwoyo.

Tinazvo zvitenda zvingarwadza mukati menyama dzedu muntu achinge anzwa kurwadziwa kwechitenda chingava chitenda chemoyo ngaaende kuchibhedhlera anohloyiwa.

Tinokurudzirwawo kuva vantu vanoramba vakahloyeka panyaya dzechitenda chekurumba kwengazi mumwiri zvisina kunaka. Vantu ngavangwarire chirwere ichocho, chirikuvatora vakarivara.

Kune zvitenda zvemukati memoyo mwedu zvinokonzeresa maronda kana kushata kweganda vantu ngatichenjererei zvitenda izvozvo tikaona zvipundu zvatisingazwisisi ngatiendei kuzvibhedhlera.

Tinokurudzirwa kuti tirambe takagwarira utano hwedu. Umwe hutano hunotibata takarivara ndewemadziso. Muntu ngaarambe eienda kunohloiwa madziso ake.

Tinokurudzirwa kuti tirambe toendao kumihlangano. Ngekuti ivona vakuru-vakuru magogodera anotombohlanganavo eifundisana nezvechitenda kuti zvinga kurirwa sei.

Vantu vanokurudzirwa kuenda kunohloyiwa ngazi yavo kuti inorumba zvakadini mukati memuviri mavo kana yeida kudetseredzwa nemitombo yechiyungu muntu otopuwa otomwa ngazi yotanga kuhamba zvakanaka.

Tinaro bazi rezve utano, ririkuramba reivandunzawo iyo bazi rinoita zvekuongorora tsvina dzevanhu makararwa vari kuripa michina yechizvinozvino inokwanisa kudetsera dhokodheya.

Muzvibhedhlera medu mune bandiko rinoita nezvekuhloya vantu vanenge vauya nezvitenda zvavo, vanopuwa mukana wekupa ngazi yavo yondohloyiwa yoonekwa chitenda chinenge chaapo.

Hurumende iri kukundikana mukunasira bandiko nezvekuhloyewa kwezvinobuda muviri mivmchina dziri kuwanikwa kuzvibhedhleya zvepaderadera zvinenge zviri kuretu.

Tinaro bandiko rinohloya, zviro zvemuntu. Muntu unokwanisa kuenda nechitenda chake, dhokodhera oti ngazi yako ndiyo inoda kuhloiwa.

Muchibhedhlera medu, iro bandiko rinoita zvekuhloya, zvinobuda mukati memuntu, riri kuvandudzwawo reitowana michina inokwanisa kuhloya apapo-apapo pasina nguva refu.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kana tiine zvitenda zvatisingazwisisi ririko bandiko rinohloya ngazi yako kana gararwa , kana mvura inobuda mumuvirir mako eitsvaka chitendacho.

Weshe une kodzero yekuenda kunohloyesa ngazi yake, kana achinge aona kuti haasi kuchazwa zvakanaka mumuviri make. Muntu ngaaende kuna dhokodheya akwanise kuhloiwa.

Kune zvibhedhlera zvinota zvekuhloya zviro zvinobva mukati mwemuviri memuntu. Kuti vakwanise kuona kuti chitenda chiri ngepari, vantu ngatikurudzirwe kunohloiwa.

Tinokurudzirwa kuti tiende kuzvibhedhlera zvine zvikwanisiro kana tine zvitenda zvedu zvatisinganzwisisi zvinoda kuhloyiwa nemichina tisaenda kuzvibhedhlera zvidodori.

Vanoita nezvekuongorora zvinobuda mukati memuiri memunhu zvakafanana negararwa, vanosiso kuva vakapfeka mbahla dzekuzvidzivirira kuti vasabatira zvitenda zvinenge zviri mugararwamwo.

Dzidzo inhaka yeupenyu hwedu, kuti tive nevantu vanokwanisa kuzohloya mubandiko rekuhloya zviro muzvibhedhlera vana ava vanofanirwa kunga vakafunda, vakaenda kuzvikora zvapadera-dera.

Tinokurudzirwa seana mukoti vanoshanda muzvibhehlera kuti tichenesewo ndau dzinenge dzishandira madhokodheya vasvike zviro zvakarongeka pasina chekuti panenge chinenge chakashata.

Dziriyo ndau dzinohloya zvemukati memuwiri memuntu vamwe vanoto tora mazai awo echidzimai kuti veita kuti ahloyiwe kuti anokwanisa kubara ere

Vantu vakawanda vanokwanisa kubarira kudzimba ngekusaziya kuti zvibhedhlera zvakapuwawo mvumo yekushanda nevanenge vakazvitakura nevana vadoko pachena.

Vana mai vakazvitakura nevanenge vabara vanevana vacheche vanokurudzirwa kuramba veienda kuzvibhehlera kundohloiwa kuti varikuita zvakanaka ere vana vachidonhedzerwawo mitombo inoziikanwa.

Tinokurudzirwa kuti kana tina vanamai vakazvitakura kana vanoyamwisa vane vana vacheche ngavaende kuzvibhehlera vandodzivirisa vana navo veihloyiwa.

Tinobonga hurumende yedu, inocherechedza vantukadzi vanenge vakazvitakura nevanenge vane vana vacheche, kuti vakwanise kudetserwa muzvibhedhlera mayo, vasingadusi mari.

Tinokurudzirwa kuti tikurudzire vanamai vanenge vakazvitakura nevaya vanenge vane vana kuti vave shamwari nechibhehlera vasagara nguva refu vasina kunohloyiwa kan kuhloyisa mwana.

Muzvibhedhleya medu vana chiremba naana mukoti avasiso kuteka teka mishonga vakaibata munyara vakanasiriwa chiro chinovadetseredza kuisa mitombo dzavo vosunda.

Tinobonga hurumende yedu inotengawo michina inoita kuti zvive nemagesti pazvibhedhlera. Angava magetsi anoshandisa zuwa zveshe izvozvo zvinodetsera.

Hurumende ngaibetserevo zvibhedhlera zvedu zvemuma buya, ngekuipavo michina inoshanda yechizvino-zvino inoenderana nemukuvo. Kuitira kuti vantu vahloyerwe asinde vasahamba mumango dzekureti.

Muzvibhendlera medu madhokodheya anodawo midziyo inenge yeishanda uye yeienderana nenguwa kuti vawane kuhloya munthu unenge auya nechitenda chake.

Zvibhehleya zvedu zvava nezvakawanda zvakavandudzika zvekushandisa kuti vantu vakwanise kuva neupenyu huri nyore apo vanenge vasisiri vatano tinotenda hurumende ngerudetsrro urworwu.

Muzvibhedhlera medu mowanikwa musina michina yekuhloya vantu. Zvibhedhleya zvekumaguta zvega-zvega ndizvo zvinenge zvine michina yechizvino-zvino tinokumbira kubetserwa.

Zvitenda zvinoda kushandisirwa michina yechizvinozvino pakuhloiwa zvakasiyana -siyana zvimwe zvitenda zvakafanana nechitenda chedziso muntu unondohliwa dziso rotoonekwa kuti rakashata chii.

Tinobonga hurumende irikuvandudza bandiko rezveutano yeivapa zvekushandisa nemichina yakawanda yekuti basa rinenge riri muzvibhehlera rareruka vantu vokwanisa kuhloyewa zvakanaka.

Muzvibhedhlera medu zviriyo zviro zvinoshandiswa nemadhokodheya pabasa rawo. Munyika mwedu muno zvirikuita zveiita zvishomani, madhokodheya owanikwa oshaya zano kana muntu achinge auya nechiyaiyo chake.

Muzvibhedhlera medu munovanikwa mune zvekushandisa zvakasiyana-siyana, zvinenge zveireketwa ngemadogodheya kana nevanoshandemwo. Kuti kana mwaona tsvina dzamunode kurasha rashirai umwu ndimwo makachengetedzeka.

Pane mitombo inonasirwawo kuti izova inodetsera vantu kana vachinge vahloyiwa nemichina dzinoonekwa muzvibhedhlera zvakabudirira.

Muzvibhehlera medu tinozviona kuti mune zvekushandisa zvinoshandiswa nadhokoteya nanamukoti kuti basa ravo rikwanise kureruka apo pavanenge veihloya muntu wauya nechitenda.

Tinadzo midziyo inodiwa muzvibhehleya zvekushandisa zvakanakira kuti dhokodheya naanamukoti vanokwanisa kuhloya chitenda veitochiona.

Muzvibhedhlera medu muri kutamika zvekushandisa. Madhokotera anoneseka ngekuhloya mutenda ngekuti vanenge vasina zvekuita basa ravo kuti riitike nemazvo veishandisa midziyo dzavanoda.

Tinokurudzirwao kuti tive tinoenda kuzvibhedhlera teinohloyiwa nezvinenge zviriyo midziyo dzinodetseredza dhokodheya namukoti kuti tihloyeke.

Tinazvo zvinoshandiswa mundaraunda medu vamweni vantu vanoenda kuzvibhedhlera vondotame rubetsero ngekuti muzvibhedhlera hamuna michina.

Vantu vekuzvibhedhlera vanodawo zvekushandisa zvekuti vahloyese vatenda, kuti basa ravo madhokodheya naanamukoti, rive nyore, vanoda zvirozvo.

Zviriyo zvino kwanisa kushandiswa ne madhokoteya mu zvibhedhlera mavo kuti vawane ku hloya muntu unenge auya ne chitenda chake vanosisa kuva nezve kushandisa zvakakwana.

Tinokuridzirwawo kuti tiende kuzvibhehlera zvakati samukeyi kana tinezvitenda zvedu zvinotinesa nekuti zvibhehleya zvepasi azvina zvekuhloyesa

Kune zviroovho zvinoshandiswa nevanowanika muzvibhedhlera zvakaita zviovha ovha zvekubhuyirana vana mahobho kuti pane nyaya yaitika kuno kana kuudzana masoko chine chirocho chechingezi.

Zvimweni zvibhedhlera zvinoshaiwa zvekushandisa pazvinenge zveida kuhloya mutenda zvinovapa kuti vati mutenda uyu ngaaende kuzvibhedhlera zvakazviemera zvega zvinodhura.

Tinobonga bazi rezveutano rakavana zvakasisira kuti rigare rine zvekushandisa zvekubetseredza matenda kana achinge auya. Achirwara asina cheuviri vanokwanisa kushandisa zviro zviripo pachibhedhlera.

Muzvibhehlera mune zviro zvekushandisa zvakasiyana siyana zvimweni zvacho hazvinei nezvekuti mutenda apone asi ndezvekuti vanhu vanogara neruzivo rwavo rwavanoisa mumakhabuadhi avo

Vantu mazuwanaya vakaenda kuzvibhedhlera vanokwanisa kuhloyiwa veidetserwawo nemichina nemidziyo yechizvino zvino inenge iri muzvibhedhleya muntu otopona.

Tinobonga hurumende yedu irikupawo zvibhedhlera midziyo irikuhambirana ngenguva uye inoitawo kuti basa ravo rireruke vasarwadziwa pakushanda mishando dzavo.

Tinobonga zviro zviri kuiswa nehurumende muzvi bhehlera zvedu kuti zviti hloye isusu patinenge tine zvitenda zvedu zviri mukati mwemuviri zvakafanana nekurwadziwa kwemabhonzo. Muntu unohloyeka otooneka pane dambudziko.

Tinokurudzirawo hurumende yedu kuti itidetsere muzvibhehlera medu muwanikwewo zvekuti dhokotera vakwanise kushanda veiita basa ravo nekuhloya vatenda zvakanaka vane zvikwanisiro.

Zvidziyo zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvimweni zvakona zviri kutamika muzvibhedhlera zvedu asi zvibhedhlera zvakazviemerera zvega zvinenge zvirimo vantu ngavaende vanodetsereka.

Zvibhedhlera zvedu, zvinokurudzirwa kuva nezvekushandisa nemidziyo nemichina yakakwana, kuitira kuti vantu vawane kudetsereka, pavanenge vaenda kunohlowiwa.

Tine zviro zvakasiyana siyana zvinoshandiswa muzvibhedhlera vanoshanda nazvo vanozviziva kuti zvinobetsereyi asi chiro chese chiri muzvibhedhlera chakakoshera dhokodheya nemuntu une utenda.

Vanoita nezveutano vanoramba vane nynyuto yekuti abasi kupuwa zvakakwana muzvibhedhlera zvehurumende ngekudaro timoramba teichaya bembera kuti hurumende ngaipe rubatsiro rwakakwana.

Tinokurudzirwawo sevantu vanoda kuramba veindohloyiwa tiende kuzvibhedhleya zvine michina dzekuhloya zvitenda zvatinenge teifungidzira kuti tinazvo kuti tisapedze mguwa teiende kuzvibhedhleya zvidoko zvisina michina.

Tinoonawo kuti vantu vakwanise kuva nezvikwanisiro kana vaenda kuzvibhedhlera mazuva ano zvinorwadza kuti wanga waenda nemutenda wotanga kunyorerwa zviro zveinzi azvipo pazvibhedhlera endai notenga.

Zvakakosha yambo kuti hurumende irambe yeivanddudza zvibhedhlera zvayo nekuti zvibhedhlera zvayo ndozvino endwa neantu vakawanda vantu ngavapuwe zvekushandisa vasvika muzvibhedhlera kwete kuti vantu vatenge.

Tinokurudzirwa sevantu vanenge vari muntaraunda kudetserawo zvibhedhlera zvedu kuti zvive nemichina yevhizvino zvino kuitira kuti madhokodheya akwanise kujloya vantu kana kukwanise kudzosa upenyu hwemuntu unenge arasa tariro..

Zvinodakadza kuona zviro zveiwandudzwa kudhayakwo vantu vaitawu kuteka teka muntu veipinda naye muchibhedhlera kana kumugarisa pazvi zvingoro mazuwa anaya unowatiswa panowatwa posundwa muntu asikanyanyi kutoniswa.

Zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinosiyana ngemphando nemphando. Madhokodheya ndiwo anoona kukosha kwezviro zvevanoda kushandisa. Ngekuti basa ravo ariendeki zvakanaka kana vasina zvikwanisiro.

Tine zvinodetseredza madhokodheya pakuhloya muntu. Madhokodheya anodawo michina nemidziyo dzakadaro daro kuita kuti basa ravo rikwanise kuenda mberi zvakanaka.

Kune zviro zvakasiyana siyana zvinoshandiswa muzvibhedhleya zvedu , vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhadhleya kunenge kune zvikwanisiro , muntu ngaasa zvipedzere nguwa eigarira kuhloiwa kune zvibhedhlera zvabudirira munyika yedu

Kune zvino shandiswa ne madhokodheya paku hloya vantu vanenge vane zvitenda zvaka siyana siyana chingava chi dodori kana chikuru chiricho ngachi wanikwe mu zvibhedhlera medu.

Vana vanokwanisa kuenda kofunda kuti vaite madhokodheya vanotofunda veikombidzwa midziyo /michina dzavachange veishandisa vapedza pazvidzidzo zvavo.

Tinazvo zvinoshandiswa nemadhokodheya pakuhloya muntu unenge aita chitenda chake. Zvirozvo ngazviwanikwe muzvibhehlera zvedu zvehurumende kuti vasina mari vakwanise kudetserwa.

Tinokurudzirwavo kuziva zviri muzvibhedhlera medu. Kuitira kuti tikaonavo mukana vokupemha zvekuti chibhedhlera chedu chibetsereke tiziye, kuti zviinyi zvinodivemwo.

Muzvibhehlera mwedu mune mihlobo nemihlobo yemitombo. Imweni mitombo ndeye kupinza mumwiri mwemunhu eishandisa naiti ngezvitambo mutsinga dzake kuti adetsereke.

Mitombo yechiyungu inokwanisa kushandiswa mune zvakasiyana-siyana. Vantu vanogona kutokodorana mumiro veyiti yakavhara, asi chiyungu chinoti unopfapfaidza miro yotovhurika kana kukweya.

Tine mitombo yedu yechiyungu inoitwa ekumwa mutombo wekumwa uyu kazhinjitu unowanikwa uri mutombo wezvikosoro kana unoda kundonasirisa mukati munyama dzemuntu .

Tinokurudziravo vantu kuti vaende kuzvibhedhlera kunopiwa mitombo yechiyungu. Vasangogara veiti zvichaita zvakanaka nekuti chirwere chinokura vakagara.

Mitombo yechiyungu yakanaka kuti imweni inodetsera kugadzikana kwemundani munenge meimonya-monya. Muntu akatoishandisa unopona apapo.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera, tisajaire kuzvibaya mitombo dzeshe-dzeshe. Ngatitange tahloyiwa nadhokoteya tokwanisawo kujungwa nejekiseni nemadhokotera akazvifundira.

Mitombo yechiyungu inouya yeibetsera antu panguva yazvinenge zvakaoma. Muntu unenge une marwadzo anokwanisa kumwa mitombo yechiyungu votopona.

Kwavawo nemitombo yechiyungu inodetseredza kuti muntu ave nehutano uye masoja emuvuri wake agare akagwinya akaningirana nekuzorwisa zvitenda.

Kudzidziswa kwemuntu kuti ave neutano hwakanaka chiro chakakosha. Vantu vanofanirwa kudzidziswawo nezvemitombo kuti zvine njodzi kungotora mitombo uri kanyi usina kuona dhokodheya.

Dziriko mitombo dzechiyungu dzinokwanisa kudzorerwa pamakanda kuti rukanda rwunenge rwakashata rwukwanise kuningirika kana kubva mapundu kana zvatinoti zvisasa.

Mitombo yechi yungu yaka naka yambo kana ika torwa nemhando inenge yabuyiwa ndi dhokoteya vamweni vano kwanisa kuzoita zvimweni zvitenda nge ndaa yekusa yayiya .

Tinoramba teikurudzirwa kuenda kunohloyiwa kana tine zvitenda zvatinenge teizwa muntu unozwi ngaatange ahloyiwa asati amwa mitombo dzechiyungu nekuti unokwanisa kukuwadzwa ndidzo.

Mitombo yechiyungu inouya iri mumhando yakasiyana. Mhando inofarirwa nevana vechidiki imhando yekumwa mitombo nekuti hainesi kumedza, uye inoiswavo zvihuchi kuti itapire.

Tine mitombo yechiyungu yetinayo imweni inoshande pakudzora inodzorewa paganda rinenge rakasharara riya inokwanisa kudzorereka pandau parona rogara rakatiwo kuti moryo.

Tinokurudzirwawo kuziya mitombo imweni inoshanda kuvana vadodori adzisi dzeshe zvitenda zvinode kurumba kuna nadhokodheya zvimweni zvinongoda kupa mapilizi kana mushonga wekumwa mutu otopona.

Mitombo yechiyungu imweni inouya iri mumajekiseni. Vamweni vanozwa zvitenda zvinoda kuramba zveibairwa zuva rese vanotopiwa mitombo vodzidziswa kudzibaya vari kanyi.

Mitombo yedu yechiyungu yakasiyana siyana uye inorapa zvakasiyana siyana. Muntu ngaahloyiwe nadhokodhera namukoti onyorerwa mitombo oudzwa kuti inoshanda sei.

Vanamuzvinafundo vanoramba veinasirisa mutombo, inokwanisa kunyaradza muntu kuti asazwa marwadzo, apo panenge eiitwa zvekuvhiiwa kana kubviswa zino.

Tinobonga hurumende irikuramba yeinasurudza mitombo dzinobva kubanze kwenyika. Dzimweni mitombo dzinenge dzisingasisiri kupuwa vantu hurumende inozviona kuti dzisauya munyika.

Chiro chakanaka maningi kupiwa mitombo nana mukoti nemadhogodheya nekubetseredza kuti hupenyu hwako hudzokoredzeke ubude muzvibhedhlera wagwiya.

Tinobonga hurumende yedu inoramba yeivandudza nezveutano uyu kukuridzira vantu kuti vakwanise kuwana mitombo yechirungu kuzvibhedhlera zvaayo.

Tinobonga hurumende iri kuvandudza, mumimuzvibhedhlera zvedu, yeiisa mitombo kuti vantu vanenge vauya ane chiyaiyo asatama mitombo muchibhedhlera, asanzi anotsvaka mitombo ku kuretu.

Tinokurudzirwawo kuva vantu vanochengetedza utano hwavo ngekutora mapiritsi anobvumirwa ngehurumende kuti ave ange arimunyika asina kuuya ngenzira dzemukoto.

Mitombo yechiyungu, imweni inouya ari maphilisi anomwiwa nemvura. Maphilisi edu anosiyana-siyana pakumwiwa pakhona mamweni anomwiwa mangwanani ngomasikati ngomadeikoni.

Mitombo yechiyungu yakanaka yaamho. Mitombo iyi inobetsera kunyaradza zviyaiyo zvinenge zveinetsa muntu asingachakwanisi kudzishandira.

Tinokurudzirwa kumwa mitombo yechirungu zvichienderana nekuti wazi unoimwa sei, kana wakazi unomwa mairi usatora anodarika mairi ngekuti unoti ndirikuzwa marwadzo zvakanyanya imwai zvawakabhiirwa nadhokodheya.

Mitombo yechiyungu imweni yakhona inongomwiwa muntu usina kuhloiwa. Unokwanisa kudzidetsera kana wazwa chiyaiyo, wotomwa woto wotopona.

Mitombo yechiyungu yakanaka maningi inonyaradza marwadzo pane muntu anenge ane chiyaiyo vantu ngavadzinge zviyaiyo zvavanenge vanazvo vakwanise kudetsereka.

Tinokurudzirawo vantu vanenge vane zviyayiyo kuti vasangotenga mitombo pese pese. Vantu ngavazive kuti vanokwanisa kutanga vahloiwa kuzvibhedhlera.

Kune mitombo yechiyungu iri mumhando dzakasiyana siyana. Muntu ausi dhokodherapi unodzirapa. Vantu ngavafarire kunohloiwa kuzvibhendlera.

Antu anokwanisa kupuwa mutombo yechiyungu kunana mazvikokota vanenge vava hloya vavhizovapawo mutombo inoenderana nechitenda chawo nezerq ravo ngengazi yavo.

Kune mihlobo yemitombo yechiyungu inoshandiswa nevantu imweni mihlobo yayo ndeyekudonhedzera mudziso kana munzee memuntu. Zvinokudzwa kana vantu vachigara veitenga mitombo vabhuirwa nana chiremba kana mukoti.

Mune mitombo yechiyungu inotidetseredza mukati mekurarara kwedu. Uye kana tine zviyayo, ngatiende kuzvibhedhlera kwedu, tinodetserwa ngaana dhokodheya.

Mitombo yechiyungu imweni yakona inotokombidza yega kuti mitombo iyi ndeye zvichechana kana kuti ndeye vatana. Muntu ngaamwe mutombo unoenderana nezera rake.

Timokurudzirawo vanotengese mutombo yechiyungu vatengese mitombo inodiwa munyika vasapinze mitombo dziyani dzinozokuwadza muntu.

Tinobonga hurumende yedu irikudetsera mukurapwa kwemadziso mitombo dzemadziso adzinyanyi kutamika kana waenda kuzvibhedhlera zvehurumende unotobva apapo wadetserwa pasina muduso.

Mitombo yechiyungu tinoishandisa nguwa nenguwa .Kune imweni mitombo inokwanisa kushandiswa naani naani anenge anzwa maradzo , inonyaradza marwadzo kunyazi muntu aazi kuenda kunohloyiwa kuchibhedhlera .

Mitombo yekumwa ndeimwe mbando inowanikwa pamutombo yakanasirwa pachiyungu. Mbando iyi inodakadza kumwa kana ukazwisisa kuti unomwa nechipimo chinenge chirimwo.

Tinokurudzirwawo kuti tisatya kana tikabezwa ngechitenda chikuru ngekuti unozodziona wava muchibhedhleya mune zvimatambo tambo zvawakaiswa pamuviri pako ndoinwe mhando yekukuhloya nayo nekukupa mitombo.

Muntu weshe anokurudzirwa kuti vaende kuchibhedhlera kana vabezvitenda zvavo vanohloyiwa nadhogodheya kanana mukoti vonyorerwa mitombo kana kupuwa iripo pachibhedhlera zvinoita kuti upenyu hwavo hwureruke vave neutano hwakanaka.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera vane zviyaiyo zvedu dhokodheya namukoti vohloya vokunyorera mutombo wechirungu unoenderana newe.

Tinokurudzira vantu vanogara vane vantu vane hurema hwekushate soro vakwanise kuvaendesa kuzvibhedhlera kunohloiwa. Vakaonekwa zvisingakwanisi kudzikamiswa nemitombo vanoendeswa kunhatso kwakagadzirirwa vantu vakadaro.

Tinokurudzirwa kuti tinge teiungana apo panenge peibhuyiwa nezvechitenda chekurwara masoro nekuti hatizivi chinogona kuzowirawo mhuri yedu.

Vanoita nezveutano vanoramba veichaya bembera veikurudzira madzimai kuti ngaauye abarire muzvibhehlera kuitira kuti mwana ahloiwe zvitenda zvaangava nazvo.

Vanthu vanogare pashi veihleya ngezvezvitenda zvingaonekwa ngevana vadodori uye kuti zvodzivirirwa sei munyika dzakasiya siyana kuitira kuti vana vakure vaneutano hwakanaka.

Kune zvitenda zvowanikwa nevana vadodori. Vana vanokurudzirwa kuti ngavaende kuzvibhedhlera vachinohloiwa ,uye veibaiwa mitombo dzavo dzekudziirira.

Tinokurudzirwa kuchengetedza vana vedu nekuvapa chikafu chinovaka muviri. Vana ngavarye zviro zvichirikupisha, uye kunyanya kuvapavo michero inovanikwa munharaunda mwedu dzinobatsira.

Vana vacheche vamweni vanobarwa vane zvitenda, zvinokurudzirwa kuti tikaona mwana wedu asina kuita zvakanaka tidzoke naye kuchibhedhlera adetserwe kuti akure ane utano.

Vantu vanokurudzirwa kuyeuka kuti mwana mudodori ndiye nhaka yamangwana, saka vanofanirwa kuvangwarira pautano hwavo kuti vakure vakagwinya.

Vantu vodetsereka ngekuenda nevatana vavo kana nevana vadodori kuzvibhedhlera kunohloiwa. Vamweni vanotofundiswa kuti vangakwanisa kudetsera mwana wavo sei kumbatso.

Zvitenda zvinobata vana vadodori zvakawanda maningi, vantu vanokurudzirwa kuyenda kunobarira kuzvibhedhlera ngekuti vamweni vana, vanotobarwa vane zvitenda izvozvo, votokwanisa kudzivirirwa ngekutorapwa veyitozobuda vakapona.

Hurumende yedu inoramba yeikoshesa utano wemwana, kubva achiri mundani kusvikira ava muntu mukuru. Zvinokurudzirwa kuti tive tinodzivirira vana vedu kuzvitenda.

Vana vedu vadodori vane Simba rawo ravanopembererwa nekudetserwa zvitenda zvavanodzivirirwa nehurumende iri pachena ngatidetserane nevehutano pazuva iroro.

Kune zvitenda zvinobata vana vadodori vana vadodori vanosiso kuva vana vanoramba veigwinyisa mwiri dzavo uye veidzivirirwa kubva kuzvitenda zvakasiyana siyana .

Tino kurudzirwawo kuti kana tichinge tine vana vadodori tiva chengetedze zvakanaka tiva endese ku zvibhedhlera kuno donhedzerwa ku dzivirirwa zvitenda zvino zikanwa.

Vantu vanoudzwe kunzi mwana anofanirwa kukura mune zvakanaka eipiwa chikafu chinovaka muviri vanenge vasingakwanisi vanofanirwa kunonyoresa kubandiko rinoona ngezvevanotambura.

Tinokuridzirwa kuti tide vans vedu uye nekuvaendesa kuzvikora kwavanonosangana nevamweni vana ngavagare vakadzivirirwa kuzvitenda zvingavabata .

Tinokurudzira vanamayi vane vana vadodori, varambe veyiyendesa vana kuzvibhedhlera, veyinoningirwa kuti vakadini, vana varikukura zvakanaka here, zvichiyenderana nezera ravo.

Tinokurudzirwa kuramba tine chido nevana vedu kuitira kuti tive tinobudisa biningidzo rehurumende rekuti mwana munthu wakakosha unofanirwa kuve aneutano.

Tinazvo zvitenda zvino kwanisa kubata vana vadodori vana ava vano kurudzirwawo kuva vanoite mitambo ino gwinyisa mabhonzo awo uye nekuva vantu vano ramba vaka hloyiwa.

Tinokurudzirwawo kuti kana taenda kuzvibhedhlera tione vanenge veishandamo ngekuti muzvibhedhlera munoshandwa nevantu vakasiyana-siyana vakafundira mabasa awo.

Kuzvibhedhleya variyo vanokwanisa kuti mitezo inenge yaoma vanoitwasanura zvekuti mundu pasina nguva unenge wotohamba zvee kana mipezo dzake dzanga dzaomera mumarenje.

Muzvibhehlera mune vanhu vanoshandawo mabasa akasiyanasiyana, muzvibhehlera imwomwo vanenge vakatobvawo kunofunda zvifundo zvavo izvozvo zvekudetsera vanouya nezvitenda.

Tine vanodzidzira zvimweni nezveutano Zvine chekuita nekudetsera mwana mudodori avavo vadzidzi vanenga vakatofundira zvevana chete chete.

Vana mazvikokota varimwo vanemabasa akasiyana siyana muzvibhedhlera vamweni vanoita nezveku hloya baba na mai vanenge vauya kuzvibhedhlera veizovaudza nzira dzekuronga nadzo mhuri.

Muzvibhedhlera mwedu varimwo ana chiremba vakasiyana siyana vanokwanisa kudetsera vanthu ngezvitendao zvakasiyana siyana munhu ngaasagara kumbatso akuna chitenda chisingarapiki.

Muzvibhedhlera medu mune vanokwanisa kunge vakafundira zviya zvekureketa nemuntu kusvika muntu ava nepfungwa idzva dzakajeka kuti orarama sei hupenyu wake.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune vashandi vane mishando yakasiyana siyana, vamweni vanofundire mishando yekuchengete vana kana vachinge vabarwa vasizi kuguma mukuwo wavo.

Tinokurudzirwa kuvavantu vanoenda kotenga mitombo kana tichinge tine zviyaiyo zvisingadi kuhloiwa. Vanotengesa mitombo vaneruzivo rwekutipa mitombo inoendeana nechiyaiyo chakona.

Vanotengese mitombo vanokwanisawo kubaira kana munthu wanyorerwa jekiseni nachiremba asingachadi kudzokera kuchibhedhlera ngekuti dzimweni dzemukowo kunenge kuri kuretu.

Tinobonga hurumende yakapawo, kuti kune vaya vanezvikwaniso zvavo, vakwanise kuvaka zvitoro zvinotengesa mitombo uye vachinotengawo mitombo kunze kwenyika, asi vachishandisa mitemo.

Tine zvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu. Zvinodetsera vantu kana zvikaiswa munogara veruzhinji, kuitira kuti vasahamba mimango yakareba maningi.

Tine zvatinowanawo muzvitoro zvinotengeswa mitombo zvisiri mitombo chete, munokwanisa kuwanikwa chikafu chinopuwa mwana mukaka kana bota, kana kutowanikwa zvekushandisa kunguwa zvemunhukadzi.

Vanotengese mitombo yechiyungu vanosiso kuva vanematsamba ekuvaka zvitoro zvakhona uye vovaka veitevedzere mitemo yehurumende yemunyika mwavo.

Kune zvibhedhleravo zvinenge zvichibatanidza kurapa vantu nekutengese mitombo. Dzinosiso kuve nezvipambureki zviri panooneka. Kuti vantu vakanise kuverenga ngekuziva kuti vanobeura kubvanguvai kusvika nguvai tikaona pakavhariva tingabata muntu pari nhamba dziri.

Vantu vanokurudzirwa kuti kana vachinga vashaya mitombo kuzvibhedhlera vaende kotenga mitombo kuzvitoro zvinotengese mitombo vasangoende kumba kogara veiti tatame mitombo kuzvibhedhlera.

Vanotengesa mitombo, vanezvitoro zvavo pachezvavo zvakazviyemerera zvega, vanosisa kuva vanopingira kuti mitombo yavo vakayigadzika pakanaka here, uye inozoramba eyishanda here.

Tinokurudzira vanthu vane mare zvavo nezvikwanisiro neruzivo rwekuita zvemitombo vakwanise kubeura zvitoro zvemitombo muntaraunda dzavanogara kuitira kuti vanthu vasahamba mimango wakakura.

Tine zvitoro zvinotengeswe mitombo zvinosiso kuva nezvipambureki zvinokwaniswa kuverenga nevantu, zvirimururimi runizikanwa nemuntu weshe kuti muntu weshe apaziye.

Zvitoro zvinotengese mitombo ngazvivewo panohanirika nevanhu veruzhinji, zvinonesa kuti muntu akwanise kuhamba mumango wakareba eitsvaka mitombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo ngazvive munharaunda dzedu uye ngazvitutsirewio mitombo yazvovo dzisanganise yechiyungu neyechindau kuitira kuti muntu weshe abetsereke pakusarudza mitombo yanoda

Zvitoro zvinotengese mitombo, ngazvive panohanirika nyore kune vantu vanenge vane zvitenda. Ngazvivewo padhuze ngezvibhehlera kuti vantu vasahamba mumango wakakura veibva pachibhehlera.

Vanotengesa mitombo yechiyungu vanosise kuva nezvivakwa zvakanaka uye mukati mazvo vakirawo zvivakwa zvekuti zvinoyevedza muntu kana auya kuzotenga mutombo yake uye zvinenge zvisingaiti kuti muntu adzibatire ega unoita dzekugamuchidzwa .

Tine zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kuwa zveitedzera mitemo wehurumende kune vamwe vanoita hukopo kopo wekuzopa vantu mapirizi ekubvisa mimba hazvibvumirwi nehurumende.

Vanotengese mitombo muzvitoro mavo vanokurudzirwavo kuva vantu vakavimbika nguva dzese. Vasatengesera vantu dzimwe mitombo dziya dzinodiva kana uchinge vahlova vabva ngetsamba yadhogodheya.

Kune zvitoro zvinotengeswa mitombo zvitoro izvi zvinobetseredzana nezvibhedhlera zvinenge zvisina mitombo nekudaro zvimwe zvibhedhlera ngazvivakwewo kana kuvakisa zvitoro zvinotengese mitombo pasinde .

Tine zvitoro zvinotengeswe mitombo zvitoro izvi zvakatinakira yampho kana zvikaiswa muntaraunda inogara veruzhinji nekumabuya kuti vantu vadetsereke pasinde.

Vanotongese mutombo yechiyungu vanofanirwa kuva vantu vanomira pachokwadi vanotevedzera mitemo yemunyika yavanenge vari vasingaiti zvechigevha.

Zvibhehlera zvedu zvizhinji azvina mitombo ngekudaro pane vantu vakatoone mukana wekuite mare vovhura zvitoro zvinotengesa mitombo votokwanisa kuita mare nekutodetsera ndaraunda.

Vantu vanokwanisa kotenga mitombo yechiyungu kuzvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu ndokumge zvanyorerwa madhokoteya imweni mitombo unotoendepo usina katsamba kadhokodheya unodetserwa nevanenge varipo.

Vanoshanda munotengeswa mitombo vanhuwo wakatonofundira basa rakona iroro vanotoziwa zvekuita uye vanoziwa runyoro runenge rwakanyorwa nana dhogodheya.

Tinokurudzirwawo kudetserana nevanenge veida kuita zviro zvavo dzimweni nharaunda dzikaona muntu wauya eida kuaka chitoro chake chemutombo vanomurumbirira.

Zvitoro zvinotengesa mitombo, ngazvive pano hanirika nyore. Zvisaa zvakahwara kana mwakaita mumikoto ngekuti anthu anothla kupindemwo.

Tinokurudzirwawo kuva vantu vanodakarira kuenda kuzvibhehlera kana tichinge tanyorerwa mutombo kuchibhehlera zvikatamika ngatisaenda kanyi ngatiende kumbatso dzinotengese mutombo.

Vanotengesa mitombo yechiyungu vanosise kuva nemovha dzinotakure mitombo dzinochengetedze mitombo zvakanaka dzinenge dzisina kubeurika dzisingaisi mitombo panjodzi yekutota kana kweinaya.

Vanombo hamba veikuva vantu vezvehutano kuitira kuti vantu venharaunda vazive nezvechitenda, uye vazive kudzivirira zvimweni zvitenda zvavasingaziyi.

Vantu vezveutano, vanombobudawo kubanze veipinda muntaraunda veikuwa vantu ngezvechitenda chinenge chiriko mazuva awawo kuti vantu vawane kuva nechenjedzo.

Kuenda muntaraunda akusiko kwega kunoitwa ngevezveutano kuziisa ngezvechitenda . Vanokwanisawo kunyora ngezvechinyorwa kana zvipambureki zvinenge zviri munjira antu odarika eizvierengera.

Zvinokurudzirwa muntaraunda nevanoita zveutano kuti painenge eibude kubanze, eishambadzira kuti vantu ngavashandise mvura yakachena, vantu ngavauyewo vayayiye, vafunde.

Muntu vanokwanisa kuenda kunotamba mitambo vachida kukwezva vanhu nekuvaudza nezveutano kana zvechitenda chinenge chiriyo panguva iyoyo

Vantu vanokurudzirwawo kubatana nebandiko rezveutano apo parinenge reikhuza ngekuchaye bembera oamusana pezvitenda zvinenge zvichinenesa muntaraunda.

Tinobonga hurumende ino cherechedza mazuva ezvine zvitenda zvaka fanana ne zvitenda zve hiv endi edzi shura matongo yaka tora hama dzakawanda saka rino fanirwa ku rangarirwa zuva iroro.

Tinokurudzurwawo kuenda kunenge kweizi kunechitenda chirikurangarirwa kana chirikubhiirwa vantu, kuti tidetserane navo vezveutano vasahamba vozotama muntu.

Tine vanoita nezvekupemberera kunoitika kana vanhu vezveutano vabuda kundoona vantu vanokwanisa kutobuda veihloya vantu zvimwe zvitenda pachena.

Zviriko zvinoitwa nemadhokoteya, eibudawo kubanze anokwanisa kutobuda eipa mitombo, kune vantu vavanenge vaona, vavahloya muntaraunda kuti vane zvitenda.

Vantukadzi, ndombi dzofundiswa kuti pane nzvimbo dzakakosha dzisingaiti kuti munturume akwanise kukubata, kana musina kuwirirana izvozvo zvinoita kuti vanthu vaziye kodzero dzavo.

Zvinokurudzirwawo kuti tibatane nehurumende apo ichinge ichicherechedza nezveutano hwemuntu hwenzvimbo dzakavanzika. Vanhu ngatisadhana nokuti mukudhana tinopera ngekufa.

Pane vanoriziva rekufindisa ndombi dzedu kuti dzive dzakadziviririka padzinenge dzichiita bonde kuti dzisabata zvirwere zvepabonde uye nechirwere cheshura matongo chadai kunesa.

Tinobonga nezveutano vanombounganidza ndombi nemajaha, mai nanababa kuti vauye pavanenge vakaungana vachivabhuyira ngezvebonde uye nezvirwere zvinowanikwapo.

Zviriko zvidzidzo zvinopuwa ntombi, kuti ichinge asangana nemuntu pabonde pasina kudzivirira, inokwanisawo kuzotora chekushandisa kuwona kuti yatonda mimba ere.

Tinokurudzirwa kuti tizivise ndombi nendombi kuti azvibvumirwi nemutemo wenyika wedu kuti vave vanopinda murudo kana muwanano ndombi idzi ngadzizive zvepabonde zvinokwanisa kuwanikwa kana mundu achinge arara asina kudzivirira.

Tinokurudzirwawo kubatana nemabandiko anenge eikuwa nezvezvirwere zvinowanikwa pabonde. Uye kuverengawo zvinyorwa zvinoita kuti tive neruzivo, tisabatwa takarivara.

Vantukadzi ndombi dzofundiswa maererano nezvidzidzo zvinoenderana nenhengo dzavo dzemuviri wavo kuti dzinokwanisa kubatwawo nezvitenda zvakasiyana siyana.

Vantu ngavarambe veifundiswa kuti muntu ungazihloya sei kana avana achifungidzira kuti aita bonde risina kudzivirirwa. Kungaa kuzvihloya kuti une mimba ere kana kuti vabata utachivana ere.

Avo vanoita ngezveutano vanobhiira kuti ndombi nendombi azvisisiriwo kuva murudo uye zvakashatirei kupanana mate tisati tahloiwa.

Tinokurudzirwa kuti kana taita mukumbo unorwadza tinofanirwa kuenda kuzvibhehlera. Zviriyo zvinodetseredza kuti usatonisa murenjewo.

Kuita zvemitambo vanowanikwawo veikurudzirwa kuti ngavave vanotwasamira mirenje dzavo kana muviri wavo kuti vagare vakagwinya vasada kushandise mitombo dzisingabvumirwi.

Vantu vakawanda vorarama ngekuita mitambo, vantu vanenge veite mitambo dzimweni dzinenge dzeide Nxhlatuya dzekushandisa dzakgwinya kuitira kuti vasakanganisika marenje awo.

Vanoita nezvemitambo dImweni dzenguwo vanokuwara kana kuti vanoita dambudziko rechitenda chemabhonzoo ngavakasire kuenda kunohloyiwa nemadhokoteya.

Vanoita nezvemitambo vowanirwaro michini inovadetsera pakuhloya kana vachinge vanika mitsipa dzavo, kana vanikawo makumbo avo izvi zviokwanisa kuitwa futi varikanyi.

Kubonga avo vanorarama nemutambo kuti ngavarambe veienda kuzvibhedhlera kunohloyiwa kana vachinge vakuwara vachiita mitambo dzavo dzinovararamisa muupenyu.

Vanoita nezvemutambo dzimweni dzeenguva vanokuvara marenje avo votadza kutojamba vanopiwawo chimichovha chekuti vakwanise kugaramwo veidzisunda.

Tinokurudzirwa kuti kana teiita mitambo dzetsiva, tinge takanasira maoko edu kuti ange akagwinya. Kana takuwara tiende kumadhokodheya anotidetsera.

Vanoita nezvemutambo, vanadzo mitombo dzavo dzavanokurudzirwa kuti varambe veimwa, kunyazi havasi kurwadziwa kana kuva nechitenda. Mitombo idzodzo dzinovawedzera simba.

Tinokurudzirwa kuramba teitwasanura miri dzedu kana tichiita zvemitambo kuitira kuti dzirambe dzakagwinya nyamadzo dzinode kuzotamba mitambo. Vamweni vanogwinyisa miri dzavo ngemamaphirizi asingabvumirwi.

Kuvandudzika kurikuita hutano hwevana kunobetserwa ngekuva nezvakawanda zvinoshandiswa mukati mwezvibhedhlera. Zvinoita kuti muntu anenge asikachafemi akwanise kupuva rubetsero adzokeredzeke mweya vake.

Tinazvo muzvibhehlera zvinoshandiswa kuti vantu vakwanise kuhloika, kana kuhlowiwa nadhokodheya, iye ari kwanenge ari, iye muntu atoriwo kwake ega.

Kune zvino shandiswa ne madhokodheya zvinoto onawo kurova kwe hana yako kana ukaisa pa chipfuva chako uno kwanisa kuto taura na dhokodheya anenge ari kuretu eito kubhira zviri kuitika mukati mwe mwoyo mwako.

Tinoda kubonga hurumende irikuvandudza zvibhehlera zvedu ichizvipa zvekushandisa zvinoenderana nemukuwo zvakafanana nemichina ine zvivhitivhiti inohloya zvitenda zvechitowonekwa pachivhitivhiti na dhokodheya nemunhu anenge ane chitenda.

Pane zvinoshandiswa nana dhokodheya zvava zvechizvino zvino zvinenge zvine chivhiti vhiti chekuti unobhuya navo utori kanyi kana kuti ivo vanobhuya neumwe dhokodheya veiratidza chitenda chavari kuhloya umweni.

Pane midziyo yakanaka yaamho yakunasirwa kuti dhokodheya akwanise kutaura neumwe dhokodheya ari kubanze kwenyika kana dhokodheya kutaura nemuntu wake waanorapa ari kanyi.

Zviriyo zvinowanikwa muzvibhedhlera zvinokwanisa kushandiswa nana chiremba zvechizvino-zvino zvekuti vantu vanobhuira anobhuirwa pachivhiti-vhiti veitodetserana munhu eitowana kupona aro kanyi.

Tinokurudzirwa kuziva mitombo nemazina ayo . Iyo mitombo yatagara tinayo mumamizi medu yechinyakare inoshandiswe nana chiremba vedu vechivantu.

Tinadzo mitombo dzatinorya semuriwo mumakanyi medu, tisikaziyi kuti tirikutowedzera ngazi mumwiri. Dzimweni mitombo dzinodzivirira kana kunasurudza kurumba kwengazi mumwiri medu.

Tinokurudzirwa kuziya nharaunda yedu yatinogara kuti ine mitombo iri ingakwanisa kusimwa sebindu vanweni vosima magavakava kuita bindu rekuti vantu vanonasire mitombo vauye veitenga.

Tinokurudzirwa kuti tishandisewo mbiti kuitira kuti tizvidzivirire kubva kune kufunda vantu vanokurudzirwa kuziva mbiti dziri mundaraunda mawo.

Mitombo yechiandu yovandudzwa ichiiswa muzvigumbure nemuzvibhakiti kuti iningirike vantu vakwanise kuishandisa vasingashorani kuti iwe unoita zvemadhimoni kana zvekuromba.

Zvitenda zvinokwanisa kurapiwa nemitombo yechianhu yaongororwa nana mazvikokota. Vamweni votorima mitombo idzodzo kuita bindu remitombo yechianhu, zvotodetsera nyika, naiye otodetsereka kuwana chekushandisa mukati meupenyu hwake.

Nayo mitombo yechiyungu asi kune mitombo yechiantu yogadzirwawo kuti iningirike kuti muntu uchinge uinayo kana kuitenga auoni kunga uri kutenga zviro zvinodhanisa.

Tine mitombo yedu yechianhu yokwanisawo kuiswawo muzvibhodhlera ,kuti idetsere vanhu vanenge vane zvitenda vasingafungiri ngekuti taakuita zvemitombo kana zvekurowa.

Kune mitombo ye chi antu imweni yakona inokwanisa kushandisa maruva ano barwa nge muti vanokwanisa kutora maruva awavo vano omesa voma tswanya tswanya voita kunge bukuta wozo shandisa kuita zvi mwiwa kana mu bota.

Mitombo yedu yechiantu yovandudzwa. Yokwaniswa kutoiswa muzvigumbure yeipuwa mazina akanaka kuti muntu ashandise asingatyi kanakutya kushekwa nevamweni kuti muntu unoita zvemagomboti.

Tinayo mitombo yechianhu inotoita kunga rukumbati kana kushandiswa semaruwa pambatso asi vamwe vane ruzivo vaakuzviziya kuti mitombo iyi inoshanda.

Kune mitombo yechivantu yakukwanusawo kunasirwa kuti inge iri muzvipakiti Zvinoningirika uye vantu vakwanise kuitora veisankumuriwo zvavanenge veibika veizvidzivurira zvitenda.

Mitombo yedu yechianhu imweni yotosimwawo muzvigaba yeyigara mumambatso kana mumaperere. Vamweni votoitawo mumapindu ekuitira kuti vaone kuzotengesawo yakawanda.

Tinokurudzirwawo kuti tine mitombo dzatinoziva dzinokwanisa kudetsera vantu kuvhunza ana mazvikokota zbinodzurira dziningirekewo dziri muzvibhohleya.

Kune mitombo yechianhu yakagara iriyo vamweni vasharukwa vedu vanachiremba vechivantu vanotoinasira veitoiziya kuti iyi inoshandei iyi inoshandei veitokwanisa kurapa vantu.

Kuramba teidaroko kuti tirambe teiwandudzirwa mitombo dzedu dzechianhu dzetairya tiri kumamhatso, teidya nzinde. Nzinde idzi ngadzinasiridzwe dzivewo dziite zvakanaka dzive mitombo inoningirika.

Variko votova nema pindu ekusima gava kava vechi touya nevano hloya kuti riri kukura zvakanaka ere veitozo kwanisa kuri kohwa vei endesa kuno gadzirwa mitombo yechi vantu.

Tinokurudzirwa kushandisa mitombo dzedu dzechainhu uye kukurudzirwawo kuudza vanhani vedu kuti uyu mutombo zina rawo rinozwi chakati uye unorapa zvitenda zviri.

Tava nemitombo yechiantu yanasurudzwa kuti muntu adetsereke ndiyo, gavakava raite mbiri pashi reshe yekurapa zvitenda zvakasiyana-siyana.

Mitombo yedu yechiantu yavakuiswawo muzvipakiti zvinoningirika zvekuti kunyangwe vemachechi vanokwanisa kutotengawo veitombo shandisa pasina kumhurana kuti wakuita zvemadhimoni.

Mitombo yechiantu yovandudzwawo zvayo vantu vokwanisa kutoimwawo iine chipimo. Irimumuzvigumbura zvinoonekera, zvisingadhanisi zvakachena zvokuti hapana unofungira kuti iyi mitombo yechiantu.

Kune mitombo yechianhu yakasiyana-siyana inoshandiswa naana chiremba vedu vechivanhu. Imweni inokwanisa kushandiswa mashakani. Mashakani aya anoshandiswa akasiyana-siyana. Mamweni anoshandiswa aomeswa mamweni anoshandiswa asati aomeswa.

Vanorapa veishandisa mitombo yechivantu, vamweni vanoshandisa mashakani embiti, vanoitora voitswanya-tswanya, vamweni vanoishandisa yakadaro isina kuomeswa.

Tinobonga vehurumende varikuramba veivandudza mitombo yechianhu. Pane mitombo yakagara iriyo yeitozikana, ngainyorwe ive nezvinyorwa zvekuti vantu vanoerenga.

Vanoshandisa mitombo pakurapa anachiremba edu echiantu. Vanokurudzirwavo kuita zvinyorwa zvinozo verengwa nani kuti nhaka mitombo yedu yechiantu ive yausiye nausiye.

Vanoita nezveutano vokurudzira vanachiremba vedu vechiantu kutivashandise utsanana, pavanoita zvemitombo dzavo dzechiantu, kuitira kuti antu asabata zvimweni zvitenda.

Tinobonga hurumende iri kuramba yeikurudzira vantu kuti vave vanoshandisa mikomboti iri mundau mawo kuti vawane kudziwiririka kuzvitenda kana kuvawandudzira pazvitenda zvikuru kuru.

Tine mitombo dzedu dzechianhu dzinokwanisa kushandisa mashakani pakurapa muntu une chitenda. Mashakani akhona mamweni anoshandiswa awomeswa.

Tinokurudzirwa kusatya vaya vanorapa veishandisa mitombo yechiantu. Ivo vanachiremba vechivantu ngavave vanopfeka zvinoningirika, zvisingatyisi vantu kuti vofunga kuti voita zvekuru omba.

Tine vana chiremba vedu ngavavandudzwe vakanisevo kunge vakaratidzika pavanenge veishanda muntu paanenge auya nechitenda. Vana chiremba vedu vanoshandisa mitombo dzechiantu ngavaremeredzwe.

Mitombo yedu yechiantu yakanaka yaamho asi mitombo iyi dzimweni dzakhona ukadzinasirirwa dzinowawa mukuwawa imwomwo ndimwo mukurapa zvitenda zvinenge zvine muntu.

Vanoona nezve utano vari ku kurudzira vantu kurya zviro zvechi nyakare miriwo dzedu dzemushango varikuti mitombo ino detsera kuti masoja emu mwiri agare aka gwinya.

Tinokurudzirwawo kuchengetedza utano hwedu, tichindoonawo vanagodobori vari mundau dzedu kuti vatidetsere nekutipupa mamphepo atinenge tinawo taiswa ngevedzinza.

Vantu vanoshanda mubandiko rezveutano vokurudzira vantu kurya zvine utano. Zvine utano zvoonekwa ariwo mamiriwo emushango vantu vasadakarora kurya zvechizvino zvino.

Kune mitombo yechianthu yatinotorya semuriwo yeikwanisa kudziirira zvitenda zvakawanda vanthu vanokurudzirwa kuramba veirya miriwo yemashango kuti vawane kudzirapa.

Tinokurudzirwa kuramba teirya muriwo yechiantu yemishango nekuti imweni yakona inotodzivirira chitenda chegomarara nechitenda chekurumba kwengazi zvisina kunaka.

Tinokurudzirwa kuwadzana nagodobori vedu kana vanachiremba vemitombo dzechiantu kuti vatidetsere nekuti pane dzimwe ntenda dzisingadi zvibhedhlera.

Kubudirira kwe nyika kunobva mu vantu vasharukwa vedu vakaramba vaka tsinyurira kuti mitombo dzedu dzatairya kudhaya dzino detsera nyamashi zvazokunda dzodetsera nyika yeshe.

Zvinokurudzirwa kuziva mitombo kuti inoshandiswa sei vamweni vakunyepera kuziye mitombo dzechiantu veitora dzisidzo veizokuwadza vamweni apo vanenge vane zvirwere zvinoda kurapwa.

Mitombo yedu yechianhu inowanikwa ichivandudzwa ngekuti vana chiremba vedu vanoshandisa mitombo dzechiantu akaramba eikurudzira hurumende kuti adetsereke ngemitombo iyoyo.

Tinokurudzirwa kushandisa mitombo yechiantu asi mukushandisa mitombo yechiantu iyi ngatisazonyanya kuramba teiimwa tisingaendi kuchirungu kundohloiwa.

Tino kurudzirwawo kuti tive vantu vano wadzana ne asharuka edu ayani ana chiremba anoshandisa mitombo dzechi anhu tia detsere kunyorwa kwe zvinyorwa zve mitombo iyi.

Tinobonga hurumende irikushambadza kunaka kwembiti yedu yechiantu. Naanagodobori vokwanisawo kutoshanda vakasununduka vasingatyi kuzi vakakati vanoroya vamwe muntaraunda.

Vanorapa veishandisa mitombo yechivantu tinovati vana chiremba vevantu. Vanorapa zvine unyanzvi zvinotobatsirawo vantu ngekuti avabvisisi mudutso wakakura pakuringidza kwavo.

Tinana chiremba vedu vechi antu vano kwanisawo kuti udza mitombo dzaka siyana siyana dzinga detsera zvitenda zvinenge zvanesa tino vakurudziravo kuti vave ne zvinyorwa zvinga verengwa ne vantu veshe.

Hazvi chadhanisi mukore watinawo unouyu kuti muntu uyu arikushadhisa mitombo yechianhu zvotodadisa kuti muntu uyu anoziva nezve utano.

Tinobonga vantu varikunasurudza mitombo dzedu dzechiantu dzatagara tiinadzo mumakanyi. Vamweni vanotogara veitodzirya semuriwo veitogara vakagwinya vasharuka vedu.

Mitombo yechiantu imweni yakona tinogara teitoirya semuriwo vana vemazuva ano avadakariri kurya miriwo dzemishango ngativakurudzire nekuvapa ruzivo.

Tinadzo mitombo dzedu dzataka gara tinadzo tei dzirya se muriwo ngati enderere mberi teito udzana mu ndaraunda dzedu kuti tiwane kuzvi dzivirira neku zvirapa matenda.

Matenda mamweni aadi chibhedhleya, mamweni anotodd vanagodobori vedu kuti vatidetsere vanoshandisa mitombo yechiantu yakasanganisa nzinde nemashakani.

Kune mitombo yakasiyana siyana vana chiremba vedu vanogone kushandise nzinde dzimweni nzinde dzinogone kushandiswa dzakadaro dzeiiswe mumvura dzimweni dzinoomeswa dzotwiwa dzoitwa sibukuta.

Tinokurudzirwawo kudetsera ntaka yedu yenyika kuti tikwanise kuve nezvinyorwa zvetinonyora pamusoro pemitombo dzechiantu.